this na this wey we get here na how to process rice by local manual method local manual method be say you need your stick and bags to take put your rice on top while foreign method na im be the one wey you go use machine take process your rice so if you get your stick make sure say your stick no dey longer than your body if not you go dey beat yourself instead of the rice then you go ko?n arrange your rice either horizontal or in in form of cycle like that so if you put am horizontal you go dey beat am step by step you go go here you go beat you go go there you go beat na so you go beat am then if you put am for cycle you go beat am the same w the same way wey you take beat the one you go beat am round so as you beat am you go come shieve am if you shieve am some go still remain wey they never the stick never land for their head so you go come be you go come remove am come beat am again as you beat those one you go come see say you fit process your rice you come separate your rice from the stick after you separate your rice is either you go carry am go go e?n engine make they continue the processing or you go carry am put am for bagco bag carry am go house then you go go store am for house then you fit actually dry am so that make e no come spoil at the end of the day so na this na how you go take process your rice by local manual method

so this na how you go take spray your pesticide your you go take set up your pesticide sprayer so if you you go first of all we go first talk about pesticide wetin be pesticide pesticide na that insect wey dey kill crops wey dey make crops no grow to the expectation wey you want am make e grow so then insecticide sprayer na na that na that e?n rubber something wey get e?n wey get sprayer wey you go use spray your pest e?n pesticide to kill your insects so if you e if you if you first of all you go open your this na how you go take spray am if you open your your pesticide sprayer then you go ko?n pour you go ko?n wash am very well to clean up the former the former e?n in e?n pesticide wey be you do?n use spray am make e no get mix up so after you wash am well then you go ko?n carry am you go ko?n pour the pe the water inside to the amount wey dey required then after you pour am then you go ko?n you go ko?n e?n pour your pesticide inside if you pour your pesticide inside you go ko?n test the pump after you test the pump you can now go you can now you go ko?n start dey spray your pe e?n pesticide but you go dey careful make you do am well if you no if you go spray am on top of the plant the plant go fit die with the pesticide but if you spray am well you no go get issue and e get the time frame they get the time wey you suppose spray am no be all the time you go take spray pesticide and e?n the point wey be say you go spray am you suppose know so this na how you go take spray your you go take set up your pesticide sprayer

this one wey we get for here na how you go take e?n spray your pesticide for farm before we been dey talk about for this channel we been dey talk about how you go take set up your your pesticide sprayer and then we talk about how you go make sure say the pump dey pump well everything dey we?le? and then na from there you go take know how you go take spray so after you don do all this you don put all this things in place you go come make sure say you back your pesticide sprayer after you back am there is one handle wey na for pumping the other handle na for pressing so that the the wo e the the pesticide and already mixed water go come out so after you don do all this things you test your pump e dey work then you go start dey spray you go spray make sure say you spray all the farm farmland so that the pests wey dey the other side of the farm no go ko?n come where you no spray so if you do your spraying well all the pests go die and then your farm go be better farm everybody go call you better farmer everybody go name you one of the best farmer in the in the in town so this na how you go take spray your pesticide just make sure you do all this things and if you do all this things successfully you go see say your plants and e?n and your crops no go get issue they go dey fine

now this one wey we wan talk for here na about um testing a locally made drone so make we first talk about wetin be drone drone drone na that um na that machine na that instrument na that tool wey you go take you go take do some videos for places wey you no fit see especially if na for example na big farm the places wey you no fit see for farm you go use am test am as in you go use am check the farm checkmate the farm if the farm dey well everything dey alright or maybe the portion of the farm wey you no e maybe you no fit check all the distances of the farm together so this one na work of drone that is the normal um foreign drone but local drone na that drone wey you go take use am check your farmland if your farm get um maybe your farm your farm dey very very big your farm too much so you go dey use am dey test am dey check land so how you go take test am you go take am to place wey be say e um you go fit control the the the pressures and the atmoseric um um um um external factors wey fit disturb your drone wey no too dey like that too na that place you go take use test am so you go fly am up then dey check how e dey take the progression wey e dey carry come dow so this na how you go take test your drone check your drone if your drone wey work so that you go fit use am and this drone you fit use am take pursue some flying um flying um birds like that wey fit come eat your your crops you go use am for example your rice you fit use am pursue them so this na how you go take test your drone

So this one wey we wan talk about for here now na how you go take harvest your tomatoes or harvest so wetin come be harvest; harvest na you know if anything wey you dey do wey be say you no dey get result you no dey get outcome if na no be better thing so harvest na that thing wey you go na the process where by you go go comot all your plant wey you plant for farm you go go comot am after you comot am na that time you go enjoy yoursef na that time you go happy you go dey happy day you be farmer and smile go dey your face you go dey enjoy yourself so harvest you go first of all go to your farm you go need some some farm tools like that wey you go use depending on the area of land wey you farm whether na small land or na big one So if na small land you farm you go just need your sack bag sack maybe plenty sack like that and then you go also need your basket or pan big pan wey you go take harvest. So that big pan you go dey hand pick your your tomatoes from the farm you go dey put am inside basket or something then you go gather am on top sack and that sack wey you gather am on top na him na that time everything go dey well you go see say your tomatoes dem just dey dem fine dem look good go see dem just dey look fresh freshna that time na him you go wan come do your separation na him you go feel sell the money go come into your pocket. As a farmer you go enjoy yourself anytime wey you dey do harvest so harvest na the best thing for farm Harvest and na even harvest too if you no do am well you no go get the best eh product wey you want so if you do your harvest well you go you go see say you get better pro

right now we wan talk about e?n how you take train new new young farmers now training na one of the best thing wey you go give to farmers and then you go see say the nation the nation dey productive everywhere everybody go do the better thing wey them suppose do with farm because farm na one of the major economy wey be say the nation wan presently hammer on so training of e?n new farmers na the best thing wey you everybody suppose suppose go into everybody wey sabi farm wey don go through the process suppose go into so so young people need to know e?n how farm be and if they know all this things they no go do the wrong thing so how the how farm take dey they need to know wetin be substi ten t farming wetin be pe peasant farming and wetin be commercial farming or even a mechanized farming we wetin be substi ten t farming wey we need to talk substi ten t farming na that farming wey you go just farm small area of land peasant farming na the same thing you go farm small area of land maybe for make una fit dey chop as family or as small group of people make una just dey chop while even e?n e?n commercial farming na that farming wey you dey farm with the in ten tion say you go dey always dey sell you always dey sell make you dey make money that one na commercial farming then mechanized farming na that farming wey you go use very big e?n very big e?n farm tools or implement on the farm wey you no go dey use crude tools like hoe and cutlass and other things you go just dey use something like tractor bulldozer and plough all this big big big big machines for farm and then if you know if the nation wan really produce if the nation wan really progress for everything wey they dey do they need to venture into commercial and mechanized farming so you go teach them how them go use am how them go take go into commercial farming if you do the training well you go see say farmers they go do better thing and the nation go progress

now this we wan talk about how um up up close harvesting up close harvesting na that harvesting wey wey you go harvest crop before before they actually um get to maturity before they big before they mature and that is um up up close harvesting you go harvest crop before they get to maturity and then one of the product wey you fit harvest like that you fit harvest cassava like that you fit also har harvest um even um potato like that this na this all this crops wey i dey call like this you go fit harvest them um in the method of up close um harvesting so wetin be harvesting na just for you to go carry your products from the farm to commot am from where you plant am as they don dey get mature where you plant am this na how they go you go take harvest so you up close harvesting just dey very simple you go either dey use your hand pick am or you go fit use other tools take dey pick am from the farm but you go make sure say the thing no dey the thing you no you no make am make e cut one side cut one side get one kind um wound or something for body you go make sure say everthing dey selense everything dey me mer en men everything dey calm everything dey well so this na how to do up close harvesting if you dey do this harvesting the harvesting go make your product look fresh e go make am look beautiful like that e go make am just look wele everywhere go sweet everywhere go sweet

so white and orange fresh potato na the thing dey simple e?m you know the thing dey white the outer body dey white that is the potato and the inside dey dey in orange colour so if you you know everything for this life if you no test am you no go know say e dey better you no go know say na better thing for you to for you so for this for this type if you never try am before make you go try am make you see say na better thing to chop na better thing wey you fit you fit actually chop enjoy yourself so if you get your your potato you go you go cut am if you cut am you go see say the inside dey orange and the outside part dey white in colour then as you hold am like that na from there you go come try you go test am see am as e be if them do?n dey tell you story before now you go just see am by yourself you go test am enjoy am and you come see say na better thing you dey chop so if you never chop am before i advise you just go try eat am you go see say na better thing wey you go dey chop and as you dey chop you dey enjoy yourself everywhere go just sweet for you so white and orange fresh potato na that potato wey be say e dey white outer with outer body and the inside dey in orange colour you go enjoy yourself o go try this thing wey i dey talk you go see say na better advice i dey give you and this advice you no know go see am anywhere na better advice wey you fit see am for heaven sha

So i wan tell una about how di crops wey fit grow for my for my area here. You say my area here na far north na Bauchi i dey so and den if you check am very well for places like east, places like um Anambra, Delta like dat. All those east region or um east region, you go see say rainy season dey just like six months to seven months for those place, but for here, na only like just three months to four months na rain dey always fall. So, because of dat na, because of all dis things wey dey hapun, you go see say you no fit plan any kind of crop for here. Crops wey you fit plant for here, na crops wey nor really need water too much for dem to grow. You go fit plant, for my area here dem dey always plant like ehn, plant groundnut, and dem also dey plant um beans, dem also dey plant soya beans. sometimes dem dey even plant rice join but dat rice wey dem dey plant, dem no dey plant am in large quantity and e depend on di type of rice, because some rice need water make dem fit grow well. While others no too too need water. So di ones wey dem dey always plant for here na ones wey no need too much of water for dem to grow. All dis wey i dey mention here, na plants wey fit grow for dis my area and d reason be say na di type of wey we find ourself we rain no dey too fall and because of wey rain no dey too fall. na dis kind of crops you go fit plant beans, soya beans, rice um and ehn! groundnut and others things like dat.

now we wan try make we tell una make we tell you a um the the kind of um farm animals wey we dey wey we dey always rear for here some people dey rear chicken some people dey rear um goat some people dey rear um um duck so all this farm animals na im them dey always rear for here like i dey tell you so the farm animals wey you dey rear for here na base on the kind of whether wey deyhere some whether whether wey dey some places no go support the kind of animals wey you wan rear and then the the feed the feed wey dey available too go determine the kind of animals wey we go rear so locally wetin we dey rear for here na na chicken we dey rear goat we dey rear um um chicken we dey rear duck all this animals wey i dey mention so na im them dey rear for here and then for those wey dey rear chicken they dey always use um maybe um maize this thing maize back like that wey them process am for machine all this things wey i dey mention so and the animals wey they rear so if you take your time if you come my area you go see all this things you go see plenty people dey rear different different things like that they dey even rear pig them dey rear um um goat like i dey tell una before so all this things na the t animals wey they rear for my side for my arear gangan like this

the practices wey we dey do for my area here um some people dey do beekeeping And um beekeeping na when you you dey keep you dey rear bee you dey rear bee make you fit get um something like honey then you go sell for market that one na one of the thing wey they dey always do for my area here another one wey we dey do na animal husbandry that animal husbandry be say you go you go keep animals you you fit keep like dog you fit rear like duck you fit rear chicken you fit rear goat you you fit even rear even um even um n rabbit e depends on wetin you wan do so them dey always practise all this things wey i dey talk for here fpr my side them dey practise am so that animal husbandry wey i just dey tell you now wey i dey tell una now those that animal husbandry e get many e get many things wey we need to know about am all those things na to produce e get the animals wey they rear wey dey fit produce milk like cow for example they rear am to produce milk this things wey i dey tell una so na the practices wey them dey always do for my area here they dey rear animals they dey also they dey also keep bee make they fit produce honey all this things na the na the things wey them dey do for my area wey they dey always rear animals so make you know all this things if you know how to rear animals you go see say you go get money yafunyafun everything go dey beta everything go dey selense like that